Giita keththa gaarssan eqqidi issi medhdho kasanchchata shurabe mayidi guppishe diiza yeelaga naytti bettossona.

Oge bollan issi medho dunguza shurabe booththa mayidi issippe shiiqidi eqqidi diza yelaga adde nayti de'oosona.

qorqoron direttida gibbe xanxara sinthan diza ogen laalettishe diza oge kobolistoney beettees

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon tophiya bandiray eqqidi deees iza sintharakka oyda bolla uttidi diza issi cey gaddey beettees

Gita dalga gade gaaththan ba kushen uute pute oykkidi de7iza daro ceey gadde asay doosona he gadezanka gita gita mithati beettosona.

dhuma keeththa giddon eqqada de7iza issi aarisa maccasiya de'awus. izi sintherakka maygrapooney eqqidi beettees.

kuwase kaassa demban woxxishe deyiza nam7u cuga kaassanchati beettosona etappeka issoy zo7o qonxara zo7o surera may7ides.